Impene nyinshi cane z'ubwoko butandukanye, zikaba ziri kumwe n'abantu batari bake. Biboneka ko bari mw'isoko, bashoye kugira baronke amafaranga yo kwitunga mu miryango yabo, inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane.

Isumo ry'amazi riteye igomwe wohora uraraba biboneka ko ari isoko ryaho aturuka akaba ariko arakoroka ku mabuye y'amesikariye womenga n'abantu bashoboye kuyapanga akikijwe n'ishamba rinini hakurya no hino.

Parisera nini yagutse iteye igomwe wohora uraraba ikaba iteyemwo ibigori bimwe vyatanguye kuma imbere yaho hari inzu iboneka uruhande rumwe hagati hari igiti cumye baciye amashami.

Umurima mwiza cane uteye igomwe, wohora uraraba. Ugizwe n'umuceri uteye ku buhinga bwa kijambere, hakaba harimwo amacupa abiri yo kugira bapompe uwo murima hama baronke umwimbu ushimishije.

Ikiyaga ciza cane giteye igomwe bashoboye kwimba kugira bagire iyororero ry’imboga zo mu bwoko bw’indagara hamwe n’amafi , indani bashinzeyo ibiti babambako imisegetera hakurya hari ibindi vy’ubwoko butandukanye .

Icamwa ciza cane wohora uraraba kiri mu bwoko bw'amabungo, baragiteye none kiriko kiratangura kuduga ku giti congera cama kiri ku mutumba uhanamye wohora uraraba imbere hari nibindi bitari bike.

Umurima w'ibiraya uteye ku buhinga bwa kijambere n'aho ari mutoyi, uri inyuma y'inzu ikikijwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye harimwo n'ibitoki, ikaba iboneka uruhande rumwe.

Ibigori vyiza cane wohora uraraba yatanguye guheka bibiri bifise amababi manini bikaba bibonekako bigeze gufurira kugira ngo bazoronke umwimbu ushimishije.

Inkoko nini iteye igomwe wohora uraraba iri mu bwoko bwa mutoyi, ihagaze mu butaka burimwo ivyatsi bivanze ni gazo, iriko iratembera kugira ngo itahe kwa Nyeneyo.

Imyembe myiza cane iboneka ko itarera ikaba iri ku giti hakaba hari n'amashurwe ari kuruhande hamwe n'amababi meshi cane wohora uraraba birahimbaye.

Ivyamwa vyiza cane biteye igomwe bikaba biri mu bwoko bw'imyembe bakaba ba bisoromye bakagira ngo babitware kw'isoko bashobore kuronka amafaranga bongere bifashishe umuryango wabo birahimbaye cane wohora uraraba.

Abantu benshi batonze umurongo bariko baratwenga, bakaba bikoreye ibitebo birimwo icayi bavuye gusoroma batahanye i muhira iwabo kugira bashobore kugurisha baronke amafaranga yo kwifashisha.

Ibi yoba vyiza cane biteye igomwe buhoro uraraba bibisi banikiye ku mbaho kugira ngo vyume bashobore kubitonora hama babihereze abantu babifungure ibindi babigure amafaranga.